Oositola odho ndhoka dhili omandiki gasimana methimbo lyongashingeyi oshoka odho hadhi tupe iilonga po tu vule oku mona iiyemo setu vule okwiikwathela tseyene, ohadhi landitha iinima yomaludhi ga yooloka thana ngaashi iikulya, iikutu, omiti nakeshe tuu shoka shili shapumbiwa methimbo lyo paife oositola oshili dhasimana.

Oositola odho dhimwe ndhoka dhomomandiki dhili dha simana methimbo lyongaashingeyi, oshoka ositola ohadhi tu pe iilonga moka tse hatu ka longa opo tu vule oku mona iiyemo ngele twa gwanitha po iilonga yetu yesiku. Oositola ohadhi landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iikutu, iikulya, omiti nayiihe mbyoka ya pumbiwa monkalamwenyo.

Iimaliwa oya simana methimbo lyongashingeyi. Ohatu longitha iimaliwa okulanda iikutu, okulanda iikulya, okufuta omashina gokuhiila nenge omahala gomalukalwa. Ohatu longitha wo iimaliwa okufuta oosikola nosho tuu. Iimaliwa oya simana methimbo lyongashingeyi.

Ombaanga yoshigwana yopamuthika oya simana pethimbo lyongashingeyi oshoka ohayi tupe omayakulo goku pungulako iimaliwa yetu . Ohayi tupe woo omakwatho goshimaliwa opo tuvule oku ka tameka oongeshefa dhetu noshowo okuka tameka shoka twapumbwa oku longa moonkalamwenyo dhetu. Ongeshefa oyili ya simana.

Omayakulo ga yoolokathana okuza kombaanga dha yoolokathana ohatu ga pewa shi ikwatelela konkalo ndjoka wuli mo. Ombaanga ohadhi tupe omayakulo gokulya omikuli opo tu vule oku ka longa oongeshefa dhetu noku ka longa iimaliwa yetu.

Omahangano goma kwashilipaleko ogo omahangano gasimana ngoka to tu adha monena tuna, opo tuvule oku kala twa kwashilipaleka aakwanezimo yetu, nenge uunona wetu mboka wa pumbwa nawo oku kala wakwatelelwamo mo ma kwashilipaleko. Oha ga futu go oha ga gandja uuwanawa ngaashi openzela.